Sobiri zu la ka, ka lɔre wa turi taa a ŋmore ka a lɔɛ mine waa, a mine e la peɛle. Ka noba zɔŋ popo ka ba mine kyɛnɛ. Ka dɔɔ a seɛ kuri wogi a eŋ nyebogitooraa.